jërë ngeen jëf auditeurs de la 88 point 7 ñu dellu ziar leen bu baax dellu it di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu ko baaxoo saa su nekk ànd ceeg yéen rekk ci émission yu daal di am solo nekkit li leen di yitteel waral nag tay ñu daal di fas yéenee amal ab waxtaan bu daal di am solo ci pàttali émission bii ñu ngi ko amal rekk <hesitation> ci jàppandalu rajo RIP FM ci lëkkaloom ak Jokalante ak PAM PAM nag di programme alimentaire mondial lu ñuy waxtaanee mbokk yi di wàllu changement climatique nmaanaam coppiteg jaww ji <breath> mu nekk nag mbir moo xamante ne nii daanaka lëmbee na adduna waaye nag ku wax changement climatique am yaakaar ne am na ab njeexital ci li nga xamante ne moom mooy wàllu mbay mi ci loolu tay mbokk yi ñu daal di ci dalal ki nga xamante ne nii moom mooy Babacar Seck yore nag wàllu météo fii ci biir département bu Nioro laataa may def lenn rekk dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog auditeurs yi koy teewlu monsieur Seck maa ngi lay nuyu

jërëjëf <hesitation> am na solo monsieur Seck moom nag <hesitation> mbokk yi nu mu leen ko waxee moo nekk tay sunu gan <breath> <hesitation> ñu fas yéene waxtaanee nag loo xamante ne nii soxal na leen bu baax a baax jëm rekk <hesitation> ci li nga xamante ne nii moom mooy wàllu <breath> jaww jeeg la mu daal di làmboot naka it <hesitation> la ñu ciy def rekk ba daal di dëppoog moom <breath> ci li nga xamante ne nii jëm na ci suñu wàllu yëngu-yëngu rawatina ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy baykat yi <breath> cig pàttali projet 4R nekk projet boo xamante ne nii daa jóg rekk ngir gën a dimbale <breath> ñii di baykat yu ndaw yi ngir ñu gën a mën a fegu jëmee ci seen wàllu mbay <breath> waaye it dëppale ko ak li nga xamante ne nii <hesitation> moom mooy coppiteg jaww ji xibaar yu bàyyeekoo ci waa ANACIM loolee nag ñu koy am bu baax waa météo dinu koy <hesitation> baaxee <hesitation> ci loolu <hesitation> monsieur Seck dañuy ñëw rekk ci sunu laaj bu njëkk wala sax nga ñëwal ñu ci tolluwaayu li nga xamante ne nii moom mooy nawetu ren bi jëmee ci wàllu taw yeeg yeneen yu ni mel

<smacks lips> ci la commencé ay côté le <hesitation> huit juin la commencé

naaj ak yooyu

<hesitation> <hesitation> li ngeen xayma woon ne ren moom la ñu war a am

ñu mun ko tudee perturbation wala sax déréglement comme ni nga ko waxee <breath> ndax bu fekkee ne <hesitation> taw na mois de juin yi tuuti mois de juillet <breath> bu tawee tay suba du taw ginnaaw suba mu taw ginnaaw waati suba mu daal di naaj ñu ñëw ba mois d' août gis ni <hesitation> mbir mi daal di ubbi mu daal di am ay taw yu am doole ci biir département bi <breath> waaye it <hesitation> ñu ñëwit ba mois de septemebre ñu gis ne taw yi mu ngay gën di yokk di taw perturbatuions boobu wala déreglement day it loolu lan moo ko waral

ëgg yeeg yooyu wala <hesitation> <hesitation> <breath> loolu mënuñ jàpp ne perturbation la wala

<hesitation> <hesitation> day gën a fees

jéggi dayoo

day doy waar

<hesitation> <hesitation> nit yi dañ koy soxla

maanaam su ma la déggee wàllu couche d' ozone nga bëgg a wax maanaam <hesitation> fi nga xamante ne nii ceeneeru jant bi rayons soleil yi ci la ñuy jaar segg ko ba nga xamante ne nii <breath> nekkul lépp moom mooy yegg si <hesitation> ci kaw suuf si ci wolof ñu ngi koy wax <hesitation> malaan bi dox ci suñu diggante ak ceneeru jant bi

feneen fu ñuy dem

du nekk dans le visible <breath> du nekk comme naaj bi lu bët mën a tege

<hesitation> <hesitation> mais day am lu dem am lu de

<hesitation> <hesitation> kon ñu mën a jàpp rekk ne déréglement boobu nga xamante ne nii gis nañ ko ci wàllu prévision yi ci fi nga xamante ne nii <breath> <hesitation> mooy gox bi ñu féetoo di diwaanu Nioro gën cee leer di Saloum <breath> <hesitation> nekk na loo xamante ne nii <hesitation> coppite jaww ji la maanaam changement climatique bi moo ko daal di andi <breath> ndax su ma déggee li nga xamante ne nii jot nga ko ci <noise> développé <breath> changement climatique dina waral yenn yu bari <breath> yu ci mel ni ay mbënd waaye it li nga xamante ne mooy ay ngalaw ak yeneen yu ni mel <breath> lu ni mel sax ren gis nañ ko ci départemrnt bu Nioro <breath> gën cee leer commune bu <hesitation> Kër MabaDiakhou Ba ak commune bu Porokhane <breath> ndax gis nañ ne am na ngalaw lu am doole lu fi jaar ci nawetu ren bii <breath> <hesitation> ba dëkk bu ñuy wax Ndrame Ndimbu am ca ay jafe-jafe yu daal di méti <breath> <hesitation> mu yàq fa yàq boo xamante ne nii bari na lool

mu nekk loo xamante ne dañu jàpp ne <hesitation> gën nay métti ci ki nga xamante ne nii <breath> bay la yaakaar bay lay daal di dundee kon mu war a am matuwaay yoo xamante ne nii moo la war a mën jël <breath> ba fegu ci li nga xamante ne nii mooy coppiteg jaww ji mu bokk si nag li nga xamante ne nii moom mooy seen taxawaay seen liggéey <breath> di leen ci gunge <hesitation> ci biir gunge boobu <hesitation> nu ñu ko waxee <hesitation> ci lëkkaloo Jokalante ANACIMak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa PAM <breath> tey yéen <hesitation> ci wàllu fegu boobu <hesitation> yan pexe ngeen si daal di tëral <noise>

Jokalante

%¨hum

<hesitation> <hesitation> su ko defee nga mën ci bàyyi xel ba wala prévisions yi ñu jëm si situation comme ni nga koy waxee

wala nawet boo xamante ne nii ndox ma du demee noonu su ko defee béykat bi dina mën a waaj ba xamante ne man ban variété laa war a mën a def boo xamante ne dina dëppoo ak nawet bi <noise>

bañ a am <hesitation> <hesitation>

<hesitation> <hesitation> kon daal prévisions yi jàpp nañu ne lampe torche bu lay niital la buy niital baykat bi la mu xam yoon bu muy jaar

<hesitation> <hesitation> <breath> yaa ngi koy wax prévisions yi nekk na <hesitation> boo koy misaal lampe torche boo xamante ne nii moom la baykat bi di gën di mën a niitee rek <breath> ngir xam fa muy teg tànkam tay ci prévision boobee <breath> baykat bi naka lay def ba mën a am ay xibaar <hesitation> yu bàyyeekoo ci météo xam kañ lay taw ndax mu mën a xam moom tamit naka lay gën a mën a doxalee ngir rek gën a ngir résilience am maanaam fegoom gën a taxaw

<hesitation> <hesitation> comment

day ànd ak ndox bi dem

waaw ci langue bu ñu mën a déggee

<hesitation> <hesitation> buñ jotee messages yi ñu koy ñu koy partagé

<hesitation> <hesitation> yaa ngi ko doon wax sànq li ngeen doon xaar ci <hesitation> quantité de pluie yeeg yooyu am ngeen ko fii nga xamante ne nii mooy zone bii te gis nañ ne nawet bi jeexagul taw yi tamit jeexagul loolu tamit naka lay demee ci baykat bi <breath> <hesitation> ndax gis nañ ne <hesitation> daanaka li nga xamante ne nii moom mooy <hesitation> mbayteef bi gerte gi mboq mi dugub ji fii ci diwaanu Saloum <breath> daanaka <hesitation> ñoragul ni mu waree <hesitation> tay bu fekkee ne nag taw yi nda <hesitation> continué na loolu it mën na andi ay jafe-jafe ca ñoom <noise> wala mën nañu xaar taw yi lu ci des bëreetul

comprendre naa li nga wax

parce que <breath> tay presque ñu ngi si digg weer wi

dina fa yegg xibaar yi ngeen di joxe mu jëmee ci béykat yi donte sax <hesitation> ni ma ko xamee <hesitation> ñii di projet bii am na ay organisations paysanes yoo xamante ne nii ñoom la ñuy jot di liggéeyal <hesitation> ci loolu messages yi ci ñoom lay jaar ñoom it su ko defee ñu daal di ko gën a yaatal rekk ci askan bi kenn ku ci nekk jot si su si jotee it ñu daal di si jariñu <breath> ni mu waree ci wàllu fin de la saison bi ndax li ngeen doon xayma ci ndox ni nga ko waxee daanaka am ngeen ko ci gox bi <hesitation> fii ci diwaanu Saloum monsieur Seck xam naa dañ lay daal di bàyyi rekk <hesitation> nga daal di tàggatoo ndax liñ ñu cëralee woon ci waxtu daanaka yegg si nañu ci

<breath> di ñaax ñépp ñi jàpp si <hesitation> <breath> wàllum information yi ba ñépp mën see jot <breath> parce que ñun bu ñu sañoon bon nit Sénégalais bu ne da nga jot les prévisions